Hawwaasa jechuun walitti qabama ummataa ,namoota lamaa olii fi naannoo tokko keessatti kan argamu yeroo ta'u, maatii jechuun immoo haadha, abbaa, ijoollee, gosa hawaasaa kan of keessaa qabu dha.

Faashinii jechuun meeshaalee ammayyaa yeroodhaa gara yerootti dhiyaatan, kanneen ija namaatti tolan, miidhagina faayaa fi kanneen kana fakkaatan of keessaa qaban yoo ta’u, beekumsaan miidhagee kan dhiyaatudha.

Faashinii jechuun faayawwan ammayyaa namni godhachuudhaan mana keessa, bakkee fi naannoo isaa miidhagsee adeemuudhaan wantoota teknoolojii irraatii hojjetaman jechuu dha.

Meeshaalee adda addaa jechuun wantoota mana keessattiifi ala irratti argaman keessaa tokko yemmuu ta'u, wantoota gara garaa irraati kan uumamu jechuutti kan hiikamudha.

Hawaasa jechuun walitti qabama uummataa , gareefi namoota lamaafi lamaa ol yoo ta'u, maatii jichuun ammoo walitti qabama haadhaa, abbaa daa'immanii yookaan ijoollotaati.

Uumaa jechuun kan dhalli namaa hinhojjenne ofiisaatiin kan argamu yemmuu ta'u, naannoo jechuun ammoo uumamaafi wantoonni namtolchee kan keessa jiraatan jechuudha.

Hojii jechuun sosochii dhalli namaa guyyaadhaa gara guyyaatti tataasisuu fi mallattoowwan adda addaa taasisuudhaan kanneen jiraachuudhaaf tajaajilu akkasumas carraaqu jechuutti hiikama.

Dhugaatiiwwan jechuun dhangala'oowwan namni wantoota garagaraa irraa hojjatee mana dhugaatiitti dhiyeesse gurgurtaatiif kanneen oolan jechuutti hiikama.

Beeksisa jechuun sirna odeeffannoowwan garaa garaa miidiyaa hawaasaatti fayyadamuudhaan madda beekumsaa muuxannoo fi mudannoon garaa garaa dhaloota irraa gara dhalootaatti darbu jechuudha.

Amantaa jechuun ilaalcha namni garaa garaa qabu dhaabbata mataa isaa danda'ee keessatti waaqeffannaa aadaa of keessaa qabu jechuu dha.

Qoricha aadaa jechuun daawaa duudhaawwan gara garaa giddu galeeffachuudhaan hojjetaman; kanneen dhukkubawwan gara garaa irraatii nama fayyisuudhaaf nama gargaaranidha.

Meeshaalee manaa jechun maashinoota garaa garaatiin hojjetamuudhaan mana keessatti kan itti tajaajilaman yammuu ta'u; waajjiraalee jechuun immoo biirowwan, uummataa fi hoggantoota mootummaa jechuu dha.

Ogummaa jechuun dandeetti dhallli nama yeroo dhalachuu isaatii kaasee hamma du'a isaatti horatu yemmuu ta'u, aadaa jechuun ammoo duudhaalee hawaasa gara garaa keessatti argamu kan namni yeroo adda addaa keessatti guddifatudha.

Uummama jechuun wantoota namni otoo itti hin bu'iin ofii isaaniitiin kan uummaman yeroo ta'u, naannoo jechuun bakka garagaraa naannoo namni tokko jiraatu yookaan wanti tokko uummamoonni garagaraa keessa jiraatanidha.

Daldala jechuun sirna bittaa fi gurgurtaa nama lamaa fi lamaa ol gidduutti adeemsifamu yeroo ta'u, gabaa jechuun immoo bakka sirni daldalaa yookiin sirni bittaa fi gurgurtaa nama lamaa fi lamaa ol gidduutti adeemsifamu jechuudha.

Beeksisa jechuun odeeffannoo namni tokko hawaasaatiif balballoomsu, barreeffamootawwan garaa garaatti fayyadamuudhaan kan ibsu, wantoota bu'uuraalee ta'an dhala namaatiif odeeffannoodhaan kan dabarsu jechuudha.

Seera kabachiisaa jechuun nama uummmataan yookiin mootummaatiin filatamee seera hawaasni tokko baafate guyyaadhaa gara guyyaatti kan kabachiisu, aangoo guddaa kan qabudha.

Siyaasa jechuun falaasama ammayyaa keessaa tokko ta'ee kanneen namoonni yaada isaanii itti waliif dabarsan, mirgaa fi itti gaafatamummaa isaanii ittiin waliif kabachiisan, seeraa fi dimokiraasii adda addaa kan of keessaa qabudha.

Asxaa jechuun mallattoo alaabaa biyya tokkoo yookaan naannoo tokkoo keessatti argamu yeroo ta'uu agarsiiftuu eenyummaa, walqixxummaa fi jaalalaa, badhaadhinaa fi guddina saba tokkoo kan agarsiisudha.

Ispoortii jechuun sochiilee qaamaa wantoota hedduu of keessaa qabu kanneen akka utaalchaa, fiiggichaa, darboo fi kanneen kan kana fakkaatan yeroo ta'u jabina qaamaa fi fayyummaa qaamaatiif kan gargaarudha.

Beeksisa jechuun odeeffannoowwan wayitaawwaa namoonni wantoota garagaraatti fayyadamuudhaan bakka tokkorraati gara bakka biraatti hawaasa tokkorrati gara hawaasa biraatti waliif dabarsuudhaaf odeeffannoowwan dhalli namaa waliisaatiif kennudha.

Alaabaa jechuun mallattoo agarsiistuu biyya tokkoo gosa uffataa irraatii kan hojjetame yeroo ta'u, asxaa jechuun immoo mallattoo alaabaa biyya tokkoo irratti argamu agarsiistuu eenyummaa, aadaa, walqixxummaa fi badhaadhina biyya tokkoo ti.

Hojii jechuun tattaaffii fi carraaqqii dhalli namaa guyyaadhaa gara guyyaatti taasisu, ittiin jiraachuudhaaf sochii dhalli namaa yeroodhaa yerootti taasisu, bakka irraatii gara bakka biraatti taasisu jechuu dha.

Oomishaalee Supparmaarketii jechuun bu'awwan garaagaraa, gabaawwan gurguddaa addunyaatti dhiyaatanii yeroo ta'u kanneen namoonni qarshii guddaa baasuudhaan bitanii fi itti gurguran jechuudha.

Geejjiba jechuun wantoota sosochii dhala namaatiif tajaajilan keessaa tokko ta'ee bakka tokko irraa gara bakka biraatti kan deddeebisu yeroo ta'u, turiizimii jechuun immoo daawwannaaf kan oolu, immigireeshinii jechuun immoo sochiilee dhala namaa biyya tokko irraa gara biraatti taasisudha.

Qonna jechuun wantoota garaagaraa of keessaa kan qabu ta'ee, horii horsiisuu, biqiltoota facaasuu, bineeldota, bineensotaa fi kanneen kan kana fakkaataniif kunuunsa kennuu kan of keessaa qabudha.

Alaabaa jechuun mallattoo agarsiiftuu biyya tokkoo yeroo ta'u, aasxaa jechuun mallattoo alaabaa irratti argamu agarsiiftuu eenyummaa, aadaa, walqixxummaafi badhaadhina hawaasaati.

Ogummaa jechuun dandettu dhala nama yeroo dhalatee irra kaasse hammaa du'aa isaatti waan hooratuu yommuu ta'u ijarsoota gara garaafi fakkilleewwan gara garaa kaassuuf kan faayaduu yoo ta'u, Aadaa jechuun dudhawwaan adda addaa hawaasni mata isaatiif qabudha.

Oomishalee supper maarkettii jechuun wantoota gabaa gurguddaatiif dhiyaatan ta'anii achirraatiis hawaasni bituudhaaf gurguruudhaan fayyadaman kan qarshiiwwan gurguddaatiin bitamaniifi gurguramanidha.

Rifeensa jechuun qaamoleen dhala namaa keessaa tokko ta'ee kan naannoo garagaraatti margu yeroo ta'u qaamolee bineeldota yookiin bineensota biroo irrattillee kan argamu jechuudha.

Hoggantoota beekamoo jechuun namoota aangoo hawwasattin yookiin motuummaatiin kennamefii tajajilaa adda addaaf hawwasaaf yookaan uummataaf kannen kennan jechuudha.

Geejjiba jechuun wantoota bakka tokkorraatii gara bakka biraatti adeemsa yookaan sochiiwwan garaagaraa taasisan, hawaasa kan tajaajilanii fi konkolaataa jechuun wantoota gommaa qaban bakka tokkorraatii gara bakka biraatti saffisa guddaan kan imalanidha.

Barumsa jechuun muuxannoo dhalli namaa bara dhalate irraa eegalee hanga gaafa du'a isaatti baratu kan odeeffannoo namaaf kennu kan dhala namaa miidhaa garaa garaa irraa ittisuuf isa gargaaruu dha.

Meeshaalee manaa jechuun mana keessatti tajaajila hedduu kennuudhaan waantota tajaajilan yeroo ta'u, bakkee irratti kan oomishaman, waantota hedduu irraatii gara mana keessaatti tajaajila hedduu kennanidhaa.

Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajila ijoo hawaasni isaaf gumaachu yookaan tajaajila mootummaan hawaasa isaatiif gumaachu yoo ta'u, gurgurtaa qinxaaboo hojjechuun immoo sirna bittaa fi gurgurtaa gabaa giddugaleeffate jechuudha.

Hooggantoota beekamoo jechuun namoota yookiin namoota aangoo hawaasaatiin aangoon kennamee fi beekamtii guddaa kan qaban beekumsaa fi muuxannoo hedduu qabaachuudhaan hawaasa isaanii daran kan tajaajilanidha.

Bineensota manaa jechuun kan dhalli namaa ofitti madaksee waliin jiraatu, bineeldota mana galan yoo ta'u, bineensota alaa jechuun kan namatti hin madaqne kan nama jibban, kan nama nyaatan, kan walii bineensota walii isaanii nyaatanidha.

Tajaajila bu'uuraa jechuun wantoota namni yeroodhaa yerootti hawaasaaf qopheessuu fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun qarshiitti jijjiiruudhaaf waan dhalli namaa guyyaadhaa gara guyyaatti waliif dhiyeessu jechuutti hiikamu.

Ispoortii jechuun sochii dhalli namaa taasisu kanneen akka fiigichaa, utaalchoo fi kanneen kana fakkaatan of keessa qabu yeroo ta'u, jabeenya qaamaa, fayyummaa qaamaa fi kanneen kana fakkaataniif gumaacha kan qabu dha.

Qonna jechuun maloota oomisha midhaanii keessaa tokko ta'ee, loon horsiisuu, bineeldota mana galan horsiisuu, kunuunsuu kan of keessatti qabatu dha.

Bineensota manaa jechuun uumamoota bakkee kanneen dhala namaatti madaqanii jiraatan yeroo ta'u, bineensota alaa jechuun immoo bineensota namatti hin madaqne kanneen dhala namaa hin beekne jechuu dha.

Mana jechuun; ijaarsa dhagaa, mukaafi Kan kana fakkaatamu irraa kan hojeetamu yommuu ta'u, man jireenyaa jechuun, bakki dhalli nama jiraachudhaan wantoota waan garagaraa miidhaa Isa irraa geesisan of irrà ittisu jechuudha

Hooggantoota beekamoo jechuun hawaasni namoota dhuunfaa filachuudhaan, aangoowwan isaanif kennuudhaan, beekamtii isaanif kennanii hawaasa keessatti ija gaariitiin akka ilaalaman kan taasifaman jechuudha.

Bineensota manaa jechuun dhalli namaa madaqsuudhaan kanneen mana galan, beeyladoota, yeroo ta'an bineensota alaa jechuun immoo bineensota manaa alatti (bakkeetti) galuudhaan jiraatan jechuu dha.

Siyaasa jechuun sirna falaasama ammayyaa keessaa tokko ta'ee, sirna bulchiinsa naannoo, biyyaa fi godinootawwan garaagaraatiin kan ilaalamuu fi mirgaa fi ittigaafatamummaa dhala namaa kan of keessatti qabatu dha.

Jii'oogiraafii jechuun gosa barnootaa keessaa tokko ta'ee naannoo biqiloota , gaarrenii fi addunyaa kan qo'atu yoo ta'u, seenaa jechuun immoo taateewwan addunyaa irratti taasifaman jalqabaa kaasee haga dhumaatti kan taasifamedha.

Hojii jechuun tattaaffii, carraaqqii fi sosochii dhalli namaa jiraachuudhaaf guyyaadhaa gara guyyaatiitti taasisu, bu'aawwan garaa garaa irraa buusee dhalootaaf dabarsu jechuudha.

Qonna jechuun meeshaalee qonnaatti fayyadamuudhaan, beeyladoota qonnaa kan akka sangaatti fayyadamuudhaan dhalli namaa biqiltoota facaasuuf yookaan biqilchuuf lafa qotee kan ittiin tajaajila adda addaa godhudha.

Dhugaatiiwwan jechuun dhangala'oowwan garaagaraa dhamdhama adda addaa qaban bakka tokkotti kuufamuudhaan gurguramanii galiirra ooluudhaan qarshiitti jijjiiramuudhaan dhala namaa kan tajaajilanidha.

Geejjiba jechuun bakka tokko irraa gara bakka biraatti tajaajiluudhaaf kan fayyadu yemmuu ta'u, konkolaataawwan jechuun ammoo wantoota gommaa of irraa qabaachuun konkolaachisuudhaan kanneen fayyadanidha.

Kitaabota jechuun barreeffamootawwan gara garaa afaanota adda addaatiin kan barreeffame, dhalli namaa irraa dubbisuudhaan odeeffannoo irraa argatu, maatseetii jechuun odeeffannoowwan gara garaa kennuudhaaf kanneen gargaaran yeroo ta'u, gaazexaawwan jechuun immoo barreeffamoota bu'uuraa odeeffannoo kennuudhaaf beeksisanidha.

Bineensota manaa jechuun bineensota namatti madaqanii nama wajjin jiraatan bineensota kanneen akka saree, hoolaa fi sa'aa yookaan kan kana fakkaatan yeroo ta'u; bineensota alaa jechuun immoo bineensota namatti hin madaqne, bineensota ala jiraatan jechuu dha.

Miidiyaa hawaasaa jechuun karaalee uumatni yaada isaa ittiin walii dabarsu, karaalee odeeffannoowwan gara garaa uummanni waliif dabarsu yeroo ta'u, madda beekumsaa fi muuxannooti.

Maashinoota jechuun meeshaalee ijaarsota gara garaaf gargaaran kanneen kutuu, muruufi ijaaruudhaaf gargaaran, kanneen mana keessaafi alatti tajaajiloota hedduu kennuudhaaan wantoota tajaajilanidha.

Hawaasa jechuun walitti qabama nama tokkoo fi lamaa ol, maatii jechuun ammoo walitti qabama namootaa ijoollotaa, haadhaa fi abbaa akkasumas firaa ta'uu jechuudha.

Daldala jechuun sirna bittaafi gurgurtaa nama lamaafi lamaa ol gidduutti adeemsifamu yeroo ta'u, gabaa jechuun ammoo bakka yookaan dirree daldalaa namoonni lamaafi lamaa ol itti argamanii itti gaggeessan jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun wantoota dhalli namaa hojjetanii mana keessatti qofaaf fayyadaman yeroo ta'u, nyaata bilcheessuuf, wantootawwan uffatamuudhaaf yookaan nyaata itti qopheessuudhaaf, dhugaatii itti qopheessuudhaaf itti gargaaramnudha.

Siyaasa jechuun falaasama ammayyaa keessaa tokko ta'ee, yaadota adda addaa of keessaa kan qabu yeroo ta'u, mirgaa fi itti gaafatamummaa namootaa kan kabachiisudha.

Daldala jechuun sochii hawwaasni gara garaa taasisu, bakka wal jijjiirraa meeshaalee, wantoota bu'uuraa, qarshii fi kan kana fakkaatan yeroo ta'u, gabaa jechuun immoo bakka daldalli itti taasifamu keessaa tokkodha.

Arkiteekcharii jechuun ogummaa barataan tokko yookaan namni tokko mana barnootaa deemee horatu yeroo ta'u, ijaarsawwan gara garaatiif kan tajaajiludha. Ijaarsa jechuun gamoo, manaa fi ijaarsotawwan garaa garaa ijaaruudhaaf kan tajaajilu yeroo ta'u, faayidaa hedduu kan qabudha.

Hawwaasa jechuun walitti qabama ummataa, nama lamaa fi lamaa olii bakka tokko kan jiraatan yeroo ta'u, maatii jechuun immoo walitti qabama haadhaa, abbaa, ijoollee jechuu dha.

Bineensota manaa jechuun beeyladoota namatti madaqanii guyyaadhaa gara guyyaatti nama wajjin kan jiraatan yeroo ta'u, bineensota alaa jechuun bineensota dhala namaatti hin madaqne kanneen bakkee (mana keessa hin jiraanne) jechuu dha.

Biqiltoota jechuun wantoota uumamaan lafa irratti marganii baala magariisaa kan qaban jirma jabaa fi hidda lafa dheeraa keessatti kan dheerate kan qabu jechuutti hiikama.

Geejjiba jechuun wanta namni tokkoo bakka tokkorraatii gara bakka biraa ittiin adeemuudhaaf fayyaduu fi konkolaataawwan jechuun meeshaalee gommaa mataa isaanii qabaachuudhaan sochii yookaan imala taasisan jechuudha.

Geejjiba jechuun ba'aawwan gara garaa baachuudhaan bakka tokkoootii bakka biraatti kan dhalli namaa ittiin sochoosu yoo ta’u, konkolaataawwan jechuun immoo meeshaalee ammayyaa iddoo tokko irraa iddoo biraatti saffisaan imalu jechuudha.

Muduraaniifii kuduraalee jechuun gosa biqiltootaa kanneen uumamaan biqilaniifi kan namni harkaan dhaabu ta'anii, madda nyaataafi sorataa ta'uuf kan fayyadani. Isaan kunis madaallii uumamaa eeguufi jabina qaama keenyaaf faayidaa guddaa qabu.

Tajaajila bu'uura jechuun tajaajilaa hedduu kan of keessa qabufi bu'uuraalee gara garaa biyyaa keessaafu biyya alaatti ijoo kan ta'aan kan nama tajaajilu, kan dhala namaaf faayidaa kennu. Gurgurtaa jechuun hawaasaaf kan gargaruu jechuudha.

Faaya jechuun bareedina yookiin miidhaginaa qaama adda addaa yookiin meeshaalee mana addaa irratti kan taassifamu yemmuu ta'u ija namaatti kan tolanidha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun kanneen namoonni garagaraa ittiin tajaajilaman, kan namoonni garagaraa ittiin guddina biyya tokkoo hundeessan jechuutti kan hiikamudha.

Kuduraalee jechuun gosa biqiltootaa keessaa tokko ta'ee, kan jirmaa fi hidda mataa isaanii qabu; muduraalee jechuun immoo biqiloota magariisaa kan ijaa fi baala qabu jechuu dha.

Barumsa jechuun muuxannoo muudannoofi beekumsa kan namni walitti qabee yeroodhaa gara yerootti dhalootaa gara dhalootaatti dabarsu jechuudha.

Oduun waliin dubbii nama lamaa fi lamaa olii yookin garee fi garee gidduutti adeemsifamu akkasumas haasaa namoota hedduu waliin taasifamu jechuutti hiikama.

Kitaabota jechuun barreeffamoota garaagaraa kan barataan tokko yookaan namni dubbisuu danda'u tokko irraa hubatu yeroo ta'u, matseetii jechuun immoo madda odeeffannoo fi gaazexaawwan jechuun immoo karaalee odeeffannoon yookaan beeksisni garaagaraa ittiin darbuu dha.

Miidiyaalee hawaasaa jechuun karaalee hawaasni yaada, odeeffannoo , beekkumsaa fi muuxannoo ittiin waliif dabarsu keessaa tokko yoo ta'u miidiyaan karaalee hawaasni yaada isaa waliif dabarsudha.

Ogummaa jechuun dandeettii gara garaa dhalli namaa yeroodhaa gara yerootti guddifachuudhaan tajaajila godhee yeroodhaa gara yerootti kan jiraatu yoo ta’u, aadaa jechuun immoo duudhaalee hawwaasa keessatti argamu kan namoonni gara garaa qabanidha.

Muuziqaa jechuun sagalee dhalli namaa meeshaalee elektirooniksii irraa maddisiisuu, gurra dhala namaatti kan tolu, sagalee miidhagaa kan qabu jechuun hiikama.

Beeksisa jechuun odeeffannoo dhalli namaa wantoota gara garaatti fayyadamee waliif dabarsu, karaalee beekumsi gara garaa ittiin argaman, wantoota akka gaazexaa fi kan kana fakkaatanitti fayyadamuudhaan taasifamudha.

Faaya jechuun wantoota miidhaginaa dhalli namaa ofii isaaf godhatu, ija namaatti kan tolu, gurra namaatti kan tolu yeroo ta'u, kanneen naannoo fi qaama adda addaa irratti taasifamudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun ijoowwan wantoota ijoo naannoon tokko ofiisaatiif bu'uureffatee hojjetatu yeroo ta'u, guddina biyya tokkootiif isa jalqabaa ta'uutti hiikama.

Amantaa jechuun ilaalcha namoota dhuunfaa fi namoota garagaraa gidduutti yoo ta'u, dhaabbata mataa isaa kan danda'e, mirgaa fi ittigaafatamummaa mataa isaanii kan qaban, hawaasa garaagaraatiin kan ilaalamu dha.

Geejjiba jechuun bakka tokko irraatii bakka biraatti wanta geessudhaaf tajaajila yeroo ta'u konkolaataawwan jechuun wantoota gommaa qabaachuudhaan bakka tokko irraatii gara bakka biraa irraatti saffisa guddaadhaan kan imaludha.

Beeksisa jechuun odeeffannoowwan garaa garaa gaazexaa, miidiyaawwan gara garaatti fayyadamuudhaan dhalli namaa yeroodhaa gara yerootti muuxannoo, beekumsaa fi kan kana fakkaatan kan ittiin waliif dabarsudha.

Ogummaa jechuun dandeettii dhalli namaa yeroo dhalachuu isaa irraa kaasee hamma guddinaa fi du'a isaatti horatu yeroo ta'u, aadaa jechuun immoo duudhaalee adda addaa hawaasa garagaraa keessatti kan argamu dha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun tajaajila hawaasaaf mootummaan tokko taasisu, tajaajila hawaasni sirna ho'iinsa qabuutiin yeroodhaa yerootti taasisu, sirna guddina biyya tokkootiif ijoo kan ta'e jechuudha.

Uumama jechuun wantoota nam-tolchee hin taanee ofii isaaniitiin kan argaman fi kan ijaan hin argamne yeroo ta'uu; naannoo jechuun immoo bakka uumamni garaa garaa fi wantoota nam-tolchee fi nam-tolchee hin taanee itti argaman jechuudha.

Kuduraalee jechuun gosa biqiltootaa keessaa tokko ta'ee kanneen jirmi isaanii, baalli isaanii nyaatamuu dha. Fuduraalee jechuun immoo kanneen firii of irraa qaban ta'anii gosa biqiltuu magariisaati.

Amantaa jechuun ilaalcha ijaan hin argamne wanta tokko fagootti nii ta'a jedhanii amananii fudhachuudhaan kan hawaasni gara garaa waaqeffatu yeroo ta'u hawaasa adda addaa keessatti beekamtii kan qabu jechuudha.